Bibiiri la a zeŋ dare zu. Ba zeŋ la a dare zu a dɛle dankyini. Bɔtɔre biŋ la ba nimitɔɔreŋ, ka kɔva zage biŋ ba nimitɔɔreŋ meŋ.

Dͻͻ la vuuni a bini soola panele. A soola panele waa la boma ayi a de lͻԑ baateԑ anuu. A lͻԑ baateԑ ata e la sͻgelͻ ka boŋyenaa e zeԑ ka kaŋa meŋ e pelaa. a dͻͻ su la kpare sͻgelaa kyԑ a zie buli la mõͻ ka a lambobo mine e gbaŋgbala.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

Yie ane lɔɛ a di vũũ. Sokoɔraa peɛle la a lɔɛ ane a yie. Lɔɛ be la a sokoɔraa zu. A vũũ-pkinime lɔɛ meŋ be la a sokoɔraa zu. Nobɔ meŋ be la a sokoɔraa zu.

Nobɔ banuu la are sellɛ moɔ naŋ taa puuri. Ba ba naare maale la ba zu. A teɛ naŋ taa puuruu taa la putɔɛtɔɛ a poɔŋ.

Gbeŋime ane mͻnii la be mõͻ poͻ. A gbeŋime mine gure la a mͻnaao kaŋa. A kaŋa gure la a eelԑԑ sԑŋԑ. A mͻnii mine be la a gbeŋime puoriŋ.

Dɔɔ a dɔge ka bibiiri are o lomboriŋ. A bie kaŋa ba su kparoo. Kaŋa meŋ gbi la dumo a o lamboriŋ. Ka kaŋa meŋ gbi lere a o gbɛɛ bare a puoriŋ. Ka kaŋa meŋ go...

Dɔbɔ bata la be ba tomɔ zie, bayi nyɔgevla kuru naŋ kyɛkyuli. A ba kaŋa ar la ba lamboriŋ, kyɛ ba zaa togre la nu bontoore kyɛ vɔɔle zupilpeɛle naŋ yitaa. Kyɛ su kparoo naŋ tɔgele bonzeɛ waaloŋ.

Dɔba la be kyansere zu. Ba zaa su la kparo vaare kyɛ toɔne bompeɛle. Nemboyena su la kpar sɔɔla a dɔɔle kparpelaa zu. Ba mine vɔɔle la zupili doɔre. Bayi dɔgɛɛ la, ka kaŋa go, kyɛ ka bayi meŋ zeŋ.

Pͻgebͻ la a are a ͻnnͻ kõͻ, ka kõͻ lͻre biŋ ba lomboriŋ kyԑ biŋ laare ne yaga lԑ. ba mine gyere la wagyԑ ka ba mine seԑ gondomo.

Lɔɛ kãã emmo zie la ka a dɔɔ ennɛ lɔpeɛnaa a lɔɛ kãã o de la o ɡbɛre a dɔɡle a lɔre puoriŋ kyɛ ennɛ a lɔre kãã